keettazappe sinththa baggara dumma dumma gamo dunguzza qoncizayssi afilazi qophezinne cikkazi dumma dumma goynazi beettishe dizayssako hayssika bayazettize dizayssakko gamo gaattan diza asay hessaza shammiza gidikko gamo qotetta qoncisayssakko

Keehi lo'iza ogezi keehilo iza mitazinne oydezi keetta ziddishe bettishe didesko izappe gundze baggarakka abbazinne abbaza gaththazanakka bottash bochchash beettishe iiekko hayssa mala bessetikka xomosan chayri xomosanassinne ufayxanas goyiza bessezakko.

Pengezani dammowoza gadhdhosagizayssi xaafeti yoothi zeesekko hayssi pengezikka gamo dunguzazinne dzumma dzumma cililo merajizayssi disset othidi ginbezan dizeesekko hayssafe gundze baggarakka hemetishenne bisheshe diza asinne kaamezikka deessekko.

payetha naagiza ma'oza ma'i wotiza asay payton corizi issi bolla eqqisi xeellishe dieskko hayssika asa petetha naaganassinne issi issi misha metoy dizasa birshanasi diza asatako haysi istafe gunde baggaraka keettazinne worazikka bettishe deesikko

Keehi jalga keettazani oydeza dizazikka betishe deesikko hayssi jalga keetthazikka booththa merazan dizayssi tiisath uttidi deessekko hayssa keeththa gaaththazankka korontezikka keehi phoollinne dholqishe dideesko hessi adazikka duulathishe dizayssakko.

keeththa gatazan bayedon corizi diza asati gamo dunguzaza maa7i woththizi ista sintan haattazanne ushshaza woththi woththizi uyishenne miishe deesikko ista sinthazanaka ciishshazikka beettishe deezikko gamo asazita issi petetha minthanas go7izayssa koys.

kehi dalga denbadani gaamo cimazi be kerkeza oykqi woththisinne be kaaleza hessa kerkezan woykko cikkazan woth woththidi issi jiran uttidi asara haasayishinne tobishe deeso hayssika asa siiqisanassinne issipe tetha mintanas goyizayssakko

Keehi dalga katama derezi beettishe deesekko hayssa derezanikka payjon xorizi diza poqe keethtazi mitazinne guutha keettazi beettishe deesekko hayssi pooqezikka asaney deanas maanas yaanas gelanas go'iza poqe keethtaz sakko haysikka katamas gaaththazan dizesekko

keeththa gathazan dubbushe diza asaza gaaththazan issi sareseta naagiza atati masa yizi uthi woththidi xeellishe deesekko hayssi addezikka xeellanas keehi lo7zayssakko saresetta naagiza tati qohoy asa naa bolla gakkina mala teqqanassinne nanganas goyza asaza ta koys

Dembazani paydan corizi diza asay uthi wootizi eqqi oottizi issi dirandizayssi beetti she diesekko hayssi adazikka issi petetha metoza birshanassinne dumma dzummoba ooththanas haasayishe diessekko istafe gunde baggara keeththazikka dizessekko hessikalloozakko.

cimma asazi payzan corid diizayssi issi deran uthi woththidesekko hayssi cimma azazikka bohophaxan qophe woththizi ba kuchezane kaale woththi utidi uthi utizesekko hayssi asazikka keehi dalgi wuttidi disa utthidayssakko hayssa mala asazikka gamo deran dizessekko

madira kezani yethancha azazi yexishenne durushe dizayssakko istafe guddze baggarakka payzon cori diza dinxiya asati dinxishe dizayssokko hayssi yethanthezikka asi miicanassinne kaa7anas dzumma dzumaba ufaytanas go7izaysza yetanchakko heyssikka

dembazani asazi shiqidi issi deran uti uttidi oydezani uthtiwotidi betisikko ista gaththazanikka wombarazi diza asatikka bettishe dizakko istafe gunde baggarakka shuchchappe kexetizaysi qorqozappe keexxettiza keeththazikka bettishi dizakko issikka asi tamarizayssa keeththazakko

Kehi dalgga keththa gathazani dubbushishe diza giita asati bettishe de'eskko.istta gathanikka qope wothidayti dizayssako.huphe bo'atidaykka de'izayssako.hayssi asazikka dulatishinne dubbushishe dizayssi betishe de'esekko hayssan.

Heedzdzu asati keeththa gaththazanni oyddezan uuttizinne haasayishe dizayssakko izappe oyddezappe sinththa baggarakka wombarazikka de'esikko hayssa wombarazanikka gaammo dunguzay diza afilaza maayssi wottidii heyssa afila bollakka maxaafanne iskirbitto wooththi uuttidii haasayizakko

keettha gatazani kehe githazadi he7ikka kawo oshanthasasi dzuulatishenne haasayishe dizayssi beettishe deesikko ista gathanka indzo asayka beettishe seekko isti uttiza keeththazikka kehi dalganne kehi booththa uttiza keeththazakko heyssikka lo7de

Keeththa gatthazani gita zazday heyssika payzanchoris diza kawo oosanchazi issi bolla duulatishe dizayssi bettishe diessekko istika keeththa gatthazane deessekko heyssi asayka duulatizaysi aazey giikko asa metoza birshanasi duulatishenne tobushe dizissekko

kehi dalga keetta gaattazani booththa merazi didizayssakko heyse kiittazi heyssa keettaza gaattazanikka paysan corii diza asati duulatishe dizayssakko heyssika indizo asay addi asaynne kawo oosanche gita asati duulatishenne haasayishe dizayssakko

keeththa gathazani heedzdzu addezi eqqizinne hsa oydezan uttizi xarpheza iza sinthan woththizinne haatta zaka landeza wottizayssi beetishe deeskko heyssi atazazikka tobishenne haasayishe dizayssakko istika dizay keeththa gattan dizessonakko

keeththa gathazani tobushe dizasay betti shi desikko heyssa gathazanekka be huphezani gamo dzunguze diza qophe woththizinne be kuchezani qaala co shinthaza oyqi woththizi gamo dzunguzasa be ma7osa maha7i wooththizi asa nas tobushenne haasayishi deesikko

keeththa gaththazan patancoris diza asati duulasishe dizayssi betishe deesikko ista gaththazanka issi adezi qaala cooshenthisa ba ushachakuzeyan oyqqidi heyssa asasi haasayi shenne dishe didesikko izikka karetha ma 'ozakka maa'i ooththidesikko ista gaaththane.

Issi indize ba jabanazan tuke qolashe dizayisazakko haysi tukezika sine bolla qolletishe dizaysazakko izzappe sintha bagaraka tamazi exishe dizaysakko haysazika tukezi uyiza gidikko asa na go'isazakko haysika oysa tuke danizaysako tukezika.

heedzdzu karetta asati heyssika ba huupheta phiphir wottidinne indo asati xeellishe deezikko istananka dzume dzumma galbappenne ceelleppe oottiza ma7oli wottidi kallo dizaytekko iza xanthatikka bettishe deezikko izikka indo heedzdzu asat akoysi

dumma dumma zoldo shuchchazi bettishe didesekko hayssi shuchchazikka xomosanthas hezi xomoosanassenne uthanassenne dumma dummaba ooththanas goyiza shuchchazzakko hessa shuchchazza xabonikka maatazi mittazinne dumma dumma miishazikka bettishe didesekko hezikka denbazakko

Issi gita adezi nam'u dhaytta oykkidinne xellishe de'iyayssako be toho qalm'idi istta oykiddi xelishe de'esko izikka keththa bolla zempidi dees hayssi gutha nayti timirteson dizayssa malatizayssako.

kehi gitta haththazi heyssika goggishe dizzayisa xaphoni bitashine duma duma worazi betishe dessiko hessi haththezika wora gaththizan gogishe dessiko iza garssenika etiophya bandira mayi uttida gela'o na'aza eqqada missile denddashe dizzayisi bettishe dizzayisakko.

Tukkesha shayishe dizaysi beettizaysi deesko. Hayssi tukkezika shaa7iza gidikko asa nay uyanawunne dumma dummaba issippetetha minisanaw go7iza miishshazako. Haysi tukkezika tophphiya gaathan keehi dalgizi dizaysi kare dere bayzishe dizayssiko. Hayssi miishshas lo7sko.

Bootha sanezani budenazi xaxethi uutizi uutizaysakko. Haysa nam'u budenaza xaphonenika ashozi woyikko ashozi kaiza usithazi kaa'i uutizesiko. Hayisazika kumazika asi Manas goizanne kehi madiza Kuma qomokko hayisi.

buddenaza xaaxi wothidi saanezan wotizagi beettishe didisikko hayssa buddeenazanka ustazikka diyesakko hayssi ustazikka kehi maanas go7izayssanne mal7izayssakko heyssika timathimeppe barbareppenne dummo dumobappe ooseth wottiza kathazi beettishe didesko

sinezi, biittazape meretiza jabanazi, dumma dumma sampazinne izan ekki uttizayssi beettishi diesakko heyta sampazanikka gistia yfesi woykko bangayfesi beettishi hi difesakko heyssika sha7ethi uttizi diizayssakko asi maanaskka goyzayssakko

haattazi wora gattazan salo puda xuchchisenne xingishe dizayssekko heyssa haattazanekka payxon coris diza asay kaa7ishenne heyssa haattaza xeellishe diesikko heyssis haattazi dizakka wora gaattazanakko istafe gundza baggarakka bochchezinne wora shi bettisi disdko

Gathappe katetida keeththazi beettishi deesikko. izappe gassa baggarakka qurxoppekka dizayssi heyssa gattaza kaaththazan bettishe deesikko izappe sintha baggaraka asaza nayikka dumma dumma maccay inddoy bettishi deesikko. isttafe gundde baggarakka heyssazikka bettishe deesikko.

Woyshappe daridi keexetida keethazi paydon coridi deesikko hayssi keeththazikka keehi daro wode gam'idi dizaysaakko. Hayssa mala keethazika asa nay irappe atanaasinne ba de'uwa daanasi go'iza woysha keethazakko. Hayssa mala keethazikka gaamo dere heeran paydon corid dizayssakko.

ooratta sampay datetti wotidage suqe gaattani payzon cori deesekko hayssi sampazikka baytettizayssakko sampazi baytettiza gidikko asan assi miisha immiza miishakko hayssi giddzanka issi indiyazakka uttazannayssa sampaza bayzashi dizayssi betishe didessakko

kaame ogezani hospo asay eqqi ooththizi issife misile dindishe dizayssi bettishe diesikko ista gaaththaneka issinakka indzokko laapunazikka addezakko heyssa laapunaza gaathanekka issi addezi ba qoorazani game dunguzasa woththizi ista gaathan eqqizi misile dindishe dizasikko heyssi dizazikka kaame ogezakko.

Woraza gathazan woykko bochche zeggaththazan haattazi gogizayssi beettishi deesikko hayssa haattaza xaphonikka issi geela onaya woykko issi macanayza hophe bandiraza maa'a ooththazanne uttazay heyssa haattaza xeella shenne xomosho dizayssi bettishi deesokko.

kehe gita hatazani haattha gungeze dizayssan issinay uttizinne haytha xabon diza biittazanekka utt wotidi kaa7ishe diza asay bettishe diisekko hayssi haattazikka asanas kaa7anassinne mecanass duma dumma dooza ushshanas goyiza hattazakko heyssa hataza xabonikka gamo dunguza wottidinne utti wottiza asayka beti she dieisekko

Demba bollan diza shuchchazi bettishe didesikko hayssi shuchchazikka dumma dummaba asi bessi malatazis wottiza shuchchazakko hayssa mala shuchchazikka gammo dere gaththalan didesikko heyssi dembazikka miizi maanasi dumma dummaba oottanas go'iza denbazasakko.

Bootha ma7ozama ha7i ooththiti issi bolla eqqi uuthtiza indzu asaynne addi asay dizayssikko istika kehi lo7iza asasisakko istafe gundze baggarakka dzumma dzumma korenteza xompizayssi ogezayssikka beettisi dizisekko izikka keehi lo7anassinne dzumma dzummaba oothtanas dizay sasa koysi.

Issi adez eqid xelishe deziko , haysa adeza huphezika bo'azako, hays bo'azika heppe ha gakanaw issi huphezika bawako. Iza sintharaka amarathoni yixebikun gizays xafeti utidesko. Haysika nageto gizaysko gaamothora.

fesbuke gizayssi ingilizathura xaafe uttidesekko izaza naanka dizayssi salo daniza marezikka deesekko hayzi fesbukezikka asa nayzi math wodetho phegaththa gelizayssa silke giddon dizayssakko hayssika matha wode hizakko

kaasancha dembaza heyssika dhoqu giizi ut uttizayssan asi uttizayssakko hayssika kaasa dembazikka asi kaassa beyazanassinne kohaase dembazan ka7izayssa uth uttizi ka7ishenne miitishe guppishe issipetetha minthana sidiza kaassa dembazassa bessaza haysi

Warqatazani dzumma dzumma miishi xaafetothidinne amarotora dizayssi beettishe deesko heyssika dhoqu asa kawotha woykko isipetetha laatamanne hospuna gizayssi amarotora xaafeti oteso izikka asa kawoti woykko dhoqu gizasati bettishe deeso

Issi indozi maxaafaza oyqa ooththaza dassikko heyssa maxaafasanka issi addezi misilezan siyileti wootezesikko hessafe bolla baggarakka riport ergizayssi ingilizathorakka xaafeti woothtezesikko maxaafa nawiza gitikko asa naa go'izi hessakko

issi addezi eqqizi xeellizinne ba duunaza soydinne achchaza besizays beettishe disekko, hayssi addezikka asa nay beyanas keeh lo'i utidesko, izikka karetha ma'oza ma'idinne xeellishe dizayssi beettishe dessekko

Payzan coridiza adti asay inidzu asaynne kehllo iza asay ba kuheza mich woththizinne ba kuheza kolom ooththizi dizayssakko izappe gadzdza baggaraka yeyssa pilmiya gizays woykko qofa waretha gizayssi amarathora xaafeti woththizayssi bettishe diyeyssakko

Issi addezi issi dinxaza oyqqizinne heyssa dinxaza dizayssa yexi shiishenne diishe didesokko izappe gundze baggarakka bisilezan beetteshe issi indzozikka dashuzikko hayssi addezikka dinxizayssa keehi dozinne ziqiladeze koysi.

Keetha gaxazani korinththeza xeelizayssanne korinteza giddida miishshay beetishe de7esikko.hayssi korenteza gishawukka korintezi dumma dumma bessa bizine asa na7a bolla qoho ehena malanne korintezi ba maaran eexana mala go7izayssa shaakizayissakko.

issi naazi keethta gaattazane eqqi ootozi xeellishe diesikko hizi keethtazikka dzumma dumma miishezi beethchishe disikko hayssi naazikka xeellanas keehi lo7i ooththizzikko ba huupheza mashinezane qanxidi keehi lo7i oothtizesi didizeyssekoyssi

Keehi dalga keeththa gattazani asazi komputereza oyqi ooththizinne asazi yizayssa oythishenne oythishe dizayssakko hayssi asazikka heessa keeththazanekka ooththizayssakko hayssika bira immizenne ekkishe dizayssa asana imma dizayssakko hayssika goyzas.

wora gattazan koronteza mitazi dizayssi bettishe diesekko hayssa mitazaanekka korontezi qaapheth wooththizi duma duma dere biidi koxumazan poo7isana diza korontezakko iza xaphonikka kaame ogezikka bettishe diisekko hayssi korontezikka duma duma tophphe gaaththani eexishe diesekko.

Kaame ogezi woraza gaathtazan medhetisinne qilxexizi dizayssi bettishe deesekko hayssi ogezikka kaamezi issi bessappe nam'antho bessa baanas go'izayssakko heyssi ogezikka mithinne dzumo duma mish dizayssa gaaththan bettishe dizessekko heyssikka go'akko.

Ketha gathazan paydon keehippe darid diza Indo asay , adde asay issippe utidinne oydezan dizays betishe de'esko , istappe sinthe bagaraka xaraphezan diza asat be maxafeza haysan wothid be bi'irezara xafishe dizayska betishe de'esko.

amaratozoora ye gibir alama gizayssi beettishe diesakko hayssi amaratozekka gamotozani laamicshi aaza gizey giikko gibira halchoza gizayssakko hayssi gibirezikka dugeha toophe garsan dizayssa kawoza miishaza asay immanas odizayssakko

Kawoza gibiraza wodeera woykko eesora immiza gidikko go'e si gizaysi amarethora xafeti wotidesikko hayssi gibirazakka kawozas immiza gidikko kawoza dichchazinne deresas dichchasi dhoqu iza go7a immizayssakko hayssikallo7ozakko.

Quma keeththaazani woytezi dizeshi beettisi deesikko hayssi quma keeththezikka asa nay maanasinne uyanaska hanas go'iza quma keeththazakko hayssi malasikka guthanayssi gissa nayssi cimo asay bizi maanas go'iza quma keeththazakko hoyssi

warqatazane liyu wudidirgizayssi amarathora xaabethi yootisikko heyssi waraqatazikka birane banke gizayssi amarathora xaabeth utideskko hayssi maabarezikka asa nay miisha wothanassinne ekkanas go7iza maabarazakko izikka tophe gaththan dizesekko

Daashine banke giza maabarazi heyssa kartizan beettishe deesikko hayssi kartazikka daashine banke asa nay miisha wotaznasikka heyssa miishazaka ekkanas zal'anas goyiza maabarazakko hayssi maabarazikka tophe gaathan diza maabarazakko

Issi indozi biraza qoodasida suikko izi indoza xaphonikka bira qoodiza mashinizikka biraza wothi ootizaysikko hayssi birazikka asa nay dumma dumma ba koyiza bashammanassinne dumma dumma babbayzanas go'idayssakko hayssi birazikka tophe gathan diza birazaakko.

asi ichiza algazi asi uttiza oydezinne ase uyiza tukezi jabanazi beettishe dizekko heyssa gaaththazanikka xompeza korintizikka beettishe deezekko heyssa malazikka misilezan dizayssi warqatazan beettisisekko heyssaka keeththa kedhdhiza gidikkoasa keeththeza koysi.

Keehi dalga keeththa gattazani sarotetha naagiza asay payzon coridi issi bolla duulatishenne haasayishe tobishe dizayssakko hayssi saretha naagizatizzikka poolishe geesettizi xeesiseti deezakko hayssa mala asatikka sarotetha naaganassinne dere gattasin issi petetha mintanass loosokko

haatta cuccisa thunboza heedzdzu asathi karetha ma7oza maa7izinne heyssa haattazaza cushishhe disayssakko hayssi haatta zammalisikka thammi eexizaso tamatoyssanassinne timedhu maqoho gaththana koyro taqizayssakko izappekaseka baggara keettazikka betishe deesakko

dalga dere gatazan paycon coris dizasati pooqe keeththa sintazan eqqizi xeellihe deessikko hayssi atatizikka adde asay indzu aasay cimanayti guuthanathinne payzon coris dizasikka beettishe deezikko hayssi atatizikka katama gaattazan deessekko

keehi dalga keeththa gaththazen saresota naagiza asati paydan corizi duulatishe dizayssakko hayssika saresetha dere gattan darsanassinne metooza birshanassi asanasi lo7iza miishaza ehanas duulatishenne haasayishe dizayssi bettishe dizayssakko

nam7u aadezi tama toyso miishesa gizayssa warqasazan amarothora xaafethi uttizayssa oyqqizi bessi shedizzikko hayssa tama toyso miishesa gizazappe gunthe baggarakka hiithazikka keehi paydon corizi diyesikko hayssi tama toyssizayikka tammi asanaa maanas meennassinne teqqanas goyizayssakko

Keehi lo7i ooththidinne cilili uththida keeththa gaaththazi beeththishe detheskko; heyssa keeththaza gaattazaanikka oydezi xarphezazi dzumma dzumma miishshazi bolla baggara dizayssinne asi be7izayssi beeththishe deesikko; haysa xarpheezanikka keehi cilili uththiza ciishshathikka dizayssekko.

keehi giigi wottizinne shuchchazappane simitopfe kixettiza keethtazi bettishi deesikko izafe bolla baggarka qorqoroy dizayssi awappe kushe asesikko izafe gunde baggaraka ziqi gidi keehi dalgi wottida worazinne bochchishi bettishe deesikko hayssika xoomoshan tas ayiri xoomosana goyiza worazakko

Keehi dalgi wotedi gitatu tiza pooqe keettazi beettishe deesekko hayssi pooqetha gaataarakka xophe banda zelesikka diesekko hayssa pooqetha gaatazanka asaney katamishenne ka7ishe dizayssi beettishe deesekko hayssi pooqeza gaaththaneka keehi porzion jaris diza konotezikka xompishe deessekko.

Dumma dumma bessan diza pooqezi bettishe desekko heyssi pooqezikka kase woden kexetizi desekko ha7i wodeti keehi kexethidi wuridayssakko hayssi pooqezikka asanay daanas maanas yaanas gelanassinne zal7anas keehi go7iza pooqe keettazakko.

Keeththa gaattazani dumma dumma miishazi beettishe didesekko heyssika nam7u addezi obba oydezam7utizinne xarphezatani xeellishe desekko ista gaaththazaneka issi adezi ba lapethoppeza xeellishe didezekko hessika paranja azazekko heyssi keethazikka xeellanas ello7isekko.

keeththaza sintani kaame ogezikka bettishi deesikko hayssi keeththazikka keeththa gaaththazan gelsanas pengezi beettishi deesikko hayssi pengezikka keehi lo7izinne xoqo gisi ootethi utizayssi bettishe deesikko hayssika asa nay gelanassinne kiyanas go7iza pengezakko

issi addezi keeththa gaaththazan oydezan utti xeellishe deessekko hayssi addezikka maatha malatiza keeththa gaaththazan deessikko hayssi keeththazikka merazazakko heyssi addezikka xeellanas asanasikayi lo7izadeza koyissi

Keehi gitta pooqe keeththazi beettishe deezesekko pooqe keeththasa gatazaneka korontezikka xompetishe deesekko hayssi pooqezikka booththa merazappe sisseti utizayssi beettishe deesekko izikka keehi booththaza poqe keeththa daanizaysekko heyssi pooqezikka dumma dummabappe ooththizeti sizekko

Keehi gita poqe keetazi oototishedizayssinne garssa baggara qasse ooteti uttizayssi bettishe diesakko poqe keetazi keey gita miichaza ekkizi kedhetizayssakko heyssikka siminthoppe shuchcheppenne haaththafe dumma dumma miisha kedhetiza keettazakko heyssi.

Keehi gita pooqezi beetishi diesekko hayssi pooqezikka asanetha maranas jaanas baanas yaanass aqanas peyanas zal'anas ximma dzuma ba oothshanas go'iza pooqe keetazidakko izappe sintha baggarakka ase hemetiza bessazikka ogezikka bettishi diessekko.

keehi githa pooqe keeththazi beettishe dideessakko hayssi pooqezikka asaney duma dumma ba oottanas go7izayssakko hayssika ingilizaathora laybireda gizayssikka bettishe didesikko heyssa guussayssikka maxaafa keeththa geetettizi gamothon xeesetit izayssakko hezikka asa nay naubanas go7izayssa keeththazakko

keehe gita dalgi uttiza poqe keeththazi beettishi diyesakko hayssi poqe keeththazikka feezon coris dizasay aqanas peanas maanas uyanas ka7anassinne duma dumaba ooththanas go7iza poqe keeththazizakko hayssa mala pooqe keeththazikka booththa zaara dizeyssekko

Kehi dalga deregatazan ogezi medhetishe dizayssa asa nay medhishenne dumma dumma kaamezi yedhishenne medhishe dizayssi bettishe deesikko hayssi ogezikka asa nay himettanassinne dumma dumma miisha efanas ehanas goyizasakko heyssa za ogezaarakka gundze baggan pooqe keeththezikka bettishe zekko

Katama gaattazann asa kaame ogezan dizayssa asazi aadhdhiza ogezikka boottaza merezan mexizeisakko hayssi ogezikka asazi kaame ziyiza woze asa nay aadhdhanassinne dzumma dummaba ooththanas goyizayssakko izappe gunde baggaraa keethtazi mitazinne dzumma dumma biissosi katama gattazan bettishe diesakko.

keehi dalga keettha gatthazeni paydon coris diza heyssika ichachchu asati oydi bolla woykko alga bolla utha huttiza issi mishiriyo xalelishe diesekko isti dizaykka hospisaale keettazakko heyssika hargeza asi ba paxanasanne dzumadu maxala ekkanas go7iza keettazakko.

Ooratha pooqe keettazi kedheth yoottidi wurizayssi beetishe deeskko hayssika bootta mereza daanezayzappe ti iseth ywottidinne eqqi ootedsekko izafe gundza baggarakka dzumma dummapooqekka iza xabondidesekko hayssi pooqezikka asanay daanasi go'iza gisa keettazakko

Payetetha naagiza issi indozi ba haytazani pilgizayssa wottazanne naaza tirazan wotazanne pilgashi dasekko heyssa naazakka naa aayozethooka wotadasekko hayssi payetetha pilgizayarakka hargezappe teqqanassinne duma dummisha oottanas ootashi dasiko.

Ichachu asa gidi eqqi wotizi istika dzumma duma miisha asath woyssishe dizayssi beettishe deezikko haysi woytozikka issi keeththappe nam7antho asasi imettiza miishakko isti dizaykka dere gaataxanekko istafe guye baggara kaamekka dizisekko.

keetta sintazaani payzan coridi diza aayoti be naythaza tookki wottizi issife xeellishe didesakko istafe gundize baggarakka issi gita adezi cilliro daaniza merazani keettazaani zempizi eqqi uttizayssakko hayssi asazikka karetha azasakko

oydu asati denbazani xarphezaza wottidi heta xarphezaza bollakka komputeres hoykko lapitoppeza wottezi xeellishenne asas immishe didayssakko hayssi lapitoppezikka tamarezi tamarassinne dzumma dumma benanas goyiza mashinezakko

hospitale keeththa gatazani issi indozi algazan uttaza xeellasha deasekko heyssa awuttizasi algazikka hospitaale keeththa alga daaniza sekko hanaka hargetiza gidikko hospitalezan pirgidinne xaley miizha gidikko ba argappe paxadosikko

Issi ade hesa biraththa garsan he birataza birshishe nne pilgishe nne dhoqalishe nne qachishe dizaysako haysi adezika birata gaththan diza metoza dhuqu hesa birataza qachishenne dizaysa beses

Nam'u asati he issika payateta nagida izati eqqi utida misile dumma dumma mashinetika dumma dumma asa nayita payateya nagiza izi betishe desiko.istika othizoyi asa nayita payateta nagiza oso oththida asako

Paydon codiy diza cima asiy ade asayne indo asay yelaga nayti Botha mayo mayi uttidi issipetethan eqidi xessise dizaysako isstape gunde bagara Botha gabay kexeti uttidaysi betes isstape gunde bagara worazi kethazika betishe dizaysako

Gutha naytha oyqqi ootizay ba bolla naxalaza ma'i uttizasayka beetishe deesikko istika dizay hospitaale gaattazanakko hayssa mala asekka bane sakkiza gijikko sakoppe paxanas xaleza mithanassinne dzume zuma pelgeththanasi deesekko istika naa zayllizi ba kushezan oqqi ootizakko/.

Payteta naagiza nam'u yundeti payteseta maa'iza booththa ma'oza maa'izinne ba kushiza mirqizi eqqizi xeelli shetidizikko istika dizay hospitale gaaththan zeeysikko hayssika asa naa hargeppe teqqanassinne asa naa go'anas tamarizinne erizayssakko.

Guthanata payetetha naagizays sa gizayssi amarothura xaafettizi utti wottizasikko hayssika hospitaale zabbana erisanassinne kilinikasa erisanasi utti yoottizayssakko hayssi kartazikka asa naassi nabiza gidikko heyssafe ba hargazappe paxanas goyizayssa odiishidisikko

Worazani xelli shenne xoomoroshe dizayssi bettishe deesakko hayssi worazikka asa nay hematazanassenne dumma dummomishea xoomorosanash goyizayssakko heyssi asazezikka ba qoodhezani gamo dunguza wottidi ba huphezan qobe gamo dunguza wottizayssikka ista gaattan deysakko.

shucappe giigi ottiza axirezani issi warqazazan xaafeti uttizesi bettishe dizekko heyssika amarathora xaafeti uttizezekko heyssika tumatethappe koyroy xoossas yayiyo gaggiyo gakko heyssika amarathora xaafeti ottizessekko

keeththa kaarazi beetti shidieskko hayssi kaarazikka mitazappe datettidinne woyshezappeka datettidi kehe lo7iza karazakko hayssa kaarazappeka gaaththarakka tuussazikka hayssa kaarazani qashethi wohthidi giigi wotidizikko hayssa mala kaarazikka gaththa keeththappe etideso

Katama gattazan ogeteti dizayssi beettishe dieskko hayssi ogezikka kaamesi issi bessafe nam7anto bessa baanas goyizayssakko hayssa ogeze xaphotonikka keehi gita keettazi woykko poo7e keettazi beettishe diesikko hayssikka booththa merara mereth uttizayssinne tixetiey gizesikko.

Bita goyza kameza issi adezi lagishe desko. Hays Kamezika haysa bittaza goyanasinne ogeza medhanas Keh dhoqu giza go'a imizayasako. Haysa mala kamezika asa nas go'izine dalga mishaza guutha wodezan oothiza mishazako

Kame ogezi bethshe de'es ha ogezikka kamezikka issi misha tokkidi issi bessape nam'antho bessa go'iza ogekko.hayssi ogezikka gamo dere gathan de'izayssako.hayssi ogezikka kehi dalggi uttidayssi bettizayssako.

Keehi lo7idinne muruthidi keexeththiuththida kaaththati beeththisha deyzikko; hayssi keeththazikka asi quma miza bessa zaanizessa ko; hisa keeththazasseppekka sinththaara asi hemeththiza ogee lo7idinne murithidi keexetththiuththida iza ko; haysa male ogezakka kawoy ooththanaassi halchcho kessidi toophphe gaththan deesikko.

Katamazi betishe de'esiko haysa katamazan power keethazi kameza ogezika duma duma mithazika betishe de'esiko dhumazan dizaysako iza xaphon koronteza xompizaysia djumazan betishe dizaysako

Keehi gita dhale keetazi bettishe de'esekko hayssi dhalezikka asanas bayzettiza dhalezakko dhaley asa nay mithiza gidikko ba hargezappe hargiza gitikko paxise diesekko dhaley asanas dhoqu giza go7a immishe diyesekko hayssa dhalezakka suqi gartan dizaytakko.

payzon corizi diza adde asay indzu asay keettaza matan heyssika axxireza matani dizeesekko heyssi axxirezikka carkosha zaabizayssa miishaza ista gaattan dizeesekko istafe gundze baggarakka mitazikeyi adusazikka bettishe dizeesekko

Keehe gita dhalekethazi beetishe dizesekko hayssi dhalezikka cihancitan maaran dizesekko hayssi dhalezakka asanas bayiziza gidikko saketiza asi mitiza gidikko asa naa hargeppe teqqanas goyiza dhalezakko dhalezi asanas dhoqu giza go7a immizessakko.

Duona tuchizinne hargeza teqqizayssi kushe maa7ozikka dzuma dzuma miishezi beettishe diesikko hayssika hargezappe asi theqqanassinne hospitaale gathazan asa nay oottishe go7ettiza miishezakko hayssika asa nas dhoqu giza goa immiza miishezakko

xuma gattazan po7e po7et uttizayssani payzon corise diza sarosetha naagiza asati qodeza oyqqidi xelli shi disekko hayssika kaytozi ba misheza ifenna mala nanganassinne sarosetha biiththa bolla darsanas diza asati bettishe diessekko

mitha bollazani koroncheza zuboza tookishenne hessa mithaza bolla koronteza qachiza diza asasa saazan woykko biithazan diza asi gooshishshenne hessa giigissiya dizayssi beetise deeskko korontezi kasama gaaththazanne dzuma dzuma derezazan xumazan xompanas goyiza miishezakko

issi addezi ba haddirza guzusa mici wottidi ba duunasa doo7idi ba ushacha guzezen silkeza oyqqizi haasayishi deesikko istappe guzen gundze baggaraka keettazikka dishe deesikko hayssi addezikka xeellanas kehe lo7iza adezakko heeyssi

Ogeza biitaza bookkizinne shuchchazappe medhishe diza ogezi bettishe diesakko hayssi shuthezikka asi hemethanassinne zumme dzuma ba urqazi asa na morena bala giigettizayssakko hayssa mala shuchchazappe metiza biitezinne ogezi arbnce gatazaka deresanka dizayssakko.

Issi addezi qorqoro keettazan keheth huti izaza gattazan eqqizi xeellishe diyessekko hayssi addezikka be huphezay bo'a zi mishe he diessekko hayssi addezikka xeellanas keei lo'iz addesakko issafe gundze baggaraka mashinezi diessekko heyssika lo'izessekko.

goshsha dembazani padan cori diza booththa mayizaynne karetha ma 7iza asasi beetti shi dezakko istafe gunde baggarakka mithazikka dzumadzuma mishazikka beettishi dezikko izi xeelishe didayssikka hayssa carko saabiza bashezakko hayssika goshsha biisezakko

Federale xaafo keetha piridiza kethaza gizaysi arbaminchesan dizaysako , haysika azazi tumatethane wordotetha shaakidi asa nayi qohetena mala piridiza keethazako, haysi keethazika arbaminche gathani diza keethazako, haysika tummane wordo shaakizaysako.

Dugaya topphiya kililaawe kawo giza issi amarotora xaafeti uti desikko. Hayssika gamo zoonezani yegota woradan giza issi pirda keettazi deesikko. Hayssika dumma dumma miishaza asi oottanassinne tumateta oottana go'anazi pirda keettazakko.

Paydoni coridi diza asati keetha gatahazani heytika ista gathanika sarotha nanigiza asat woyko polise asata getetizays ista gathan dezisko, istika issi bolla eqi utidinne misileza denthishe dizaysi beetishe dezisko , haysi asazika xeelishn lo'izako.

Ooraththa keeththay keexeththizi onggizayssi booththa merazani tisththeththi uththiza keeththazi beeththishe de7eeskko; hayssi keeththazikka asa nay daanassinne dzumma dzummabaa ooththanassi kehi lo7iza keeththazanne go7iza keeththazakko;hayssa mala keeththazikka gamo dere heeraani dizessekko.

Keeththa gaathazani pirddaza keethazi dizayssi beeteskko. Hayssi pirda keeththazikka ytumanne worddo shaakanasine asa bolli qohoy yizayssa tumatethan prdanaasi go'iza keethazakko. hayssa mala keethazikka gaamo dere heeranne arbamincce heeran dizayssakko hessa mala keeththazi.

issi indozi keeththa gattazan oydezan uttada xarphezazan dizayssa ba kusheza maxaafasha bolla xaafishe deyesekko iza sintharakka musuna gizayssi amarathora xaafeti uttisikko heyssika asi ba biraza gidennayssa asaba dembamizayssakko

tamareza ongidinne anjettize dizayssi beettishe deesikko izikka anjettizaza afalaza maa7izinne ista gaththanka dzummo dzumma asay eqqi ooththi deesikko tamareza ongiza gidikko asa nay dereza go7asanassinne dzummo dzumma metho birshanas go7izayssakkoysi

Timirte ongizinne anjettiza asay anja apilaza ma'izinne issi petethan eqqiti ba kushesa xoqootizi qaala gerishe deesekko isti dizaykka madarekesandizesekko hayssa mala asatikka timirteza ongizi asa naa go'anassinne meto birshanas goyiza asasakko

sarosetha naagiza asati dembazani tophe bandiraza oyqqizinne issi diran hemettishe deesekko istafe gunte baggaraka payson corore diza sarotetha naagiza asati timirteza ongizinne issi pesethan ka7ishenne masqalaza bonchishe dizayssi beyttishe deesekko

Ogezani bura pitishe diza asazi betesiko haysi nurazila pitetiza gidiko asa nayti hargepe teqetanasinne xeelanas katamazi lo'iza mishaza besishe de'esiko haysa ogezan kamezi beshe desiko kame bolla asika dizaysao

buurazi issi bessan kamaretotizassi beetisi dideskko hayssa buuraza xaphonikka kaamezi hara bessappe hidi buuraza heyssathan qolishe dideskko heyssi buurazikka wora gattan diiza buurazakko buuraza issi bessan yiri qoliza gidikko hargezappe asana teqqizessakko

issi gitta shuchchaza heedzdzu assati tookiidi e'ishshe dizayssakko hayssi asazappe gunde baggarakka putaza oykkidiinne buuraza pitishshe diza asay payddon coridi dessekko ista xaphphonikka suththadda haniza kaamezikka eqqi uttidessikko hayssikka buuraza pitanas goysesekko

keehi dalgi utedi dimma dumma buurazi issi dirani kamaretu uttizeshi betishe deesekko hayssa burazaneykka issi kamezidiri buurazi shiiqi uttizayssan dzumma buurazakka hayssan gujjishe deesekko hayssa buraza bollaka kafazuy payton xooshsi iita miishaka mizer dieseseko

paydon cori diza asati ogezan ba putaza dhoqu oothtidi issi petethan dizeseekko hayssi adazikka cima asa indzu asa adde asayka ba putaza dhoqu oottiootiheseekko hayssi pudazikka buuraza pittanas goyiza miishaza koyssi

Oge pittishe diza indu asay addey asaynne dzumma dzumma asay pitishe dizayssekko kasama gatazani buuraza pithiza gidikko ogezikka lo'isayssekko hayssi buurazikka asa naa hargeppenne hayqoppe theqqanasi dzumma dzumma qohoyenna mala naaganasakohoysse buuraza pithisha gidikko.

Payton coli diza say demba bessazani buuraza pitthishenne buuraza qori qori issi bolla wottishe dizayssi bettishe deessikko .Hayssi buurezikka issi ziran madathizi uttiza gidikko hargeppe asa na theqqanassenne dzumma dzuma ba qohoy asa na bolla gakkena mala maaddizayssakko pitiza gidikko.

Payzan corizi diza asati issi derane eqqi ootizi xeellishe deesikko istafe gundze baggarakka po7o keettazikka didesikko istafe sinta baggarakka buura gongezikka didesikko hayssi gongezikka buroza issi bessape nam7anto bessa efanas kehigo7iza gongezakkoysi

Keh gita buurozi uleth ootizayssi beettishe diesekko hayssa buuroza gaaththazanekka issi kaamezi eqqi ootizi hayssa buuroza caanishenne hayssa buuroza pitishe dizayssi bettishe diesekko buuri pititiza gidikko asa naassi ba payetetha naaganas goyidayssakko.

ogezani payzon cozi diza buura pithiza asay ba puxaza oykqidi buura pithishi disakko hayssi buuratikka oge xabondizayssakko buuroza pithiza gidikko asa nay hargeppe atthanassinne timatummo ba xellanas solo7iza miishasakko heyssikka

Ogeza pitishenne dzumme dumma miisha mexishe dizasay bettishe dizikko istika payizan coridi indzu asaynne adde asay dizayssi puxaza oykkizi pettishe dizekko hayssa putizaarakka buraza pitisha gidikko asa naa hargeppenne kasamaza xeellanas go'izayssa bettishe zeekko

Keehi payzan corisi diza buurazi issi bessani diran oreth yootizekko haysse buurazakka ehizi olishe diza kaamezikka beettishe didizikko hayssi buurazikka issi daran dzaanazaykko kasama gaaththan dizayssi qohonne harge asana bolla eysse buurazak kohese.

mubaarekeza gizayssi amarathora xaafis uttizako heyssika iidi mubaareke gizayssakko heyssika musulimeza ammaniza masqalasa isti bonchizayssakko istizikka aginaza daanizayssi bettishe didesakko heyssika musulime ammaniza asati baynta baale bonchizayssakko.

majare kazani toophe kawoza iza suntaykka aabe ammede gizayssi issi addeyra uttizinne haasayishenne ba kushe xoqu ooththidi deesikko izikka booththa oyzethan utti uttisikko izappe dhoqu gizikka diztale itoophe gizayssi amaratu suraka xaafeti zidisseekko

Nam'u addati ba ushachcha kuzeza oyqi oottizinne baadirta kusezan maxaafaza oyqqi oottizi xeellishe diessekko istappeka qommo baggara warqatazaani aabiza mizilekka bettishe diesekko ista xaphonikka sophe banjirazikka bettishe diesikko hessika lo'izessekko.

issi kushezani silkeza woykko mobaaleza oyqqi uttizasi bettishe dieyssakko hayssi mobaalezikka asa naaza dumma dummaba go7a immizayssakko yetha siyanasi dzumma dumma miisha ka7izayssa beyanassinne dumma dumma miisha qommo beyizayssakko hayssika asa naas goyizayssakko

keeththa gaththazan haasayishenne dzuma dzumaba ooththishe diza heedzdzo asati beetti shedisikko hayssi atatidikka ooneteta warqasaza kessizayssa ista gaththasan dizayssa oyqqizi haasayi she diesikko ooneteta warqasaza kessiza gidikko topphe gatazanin go7izaysekko

Kaame ogezani eqqi7uththizi oyddu asathi kaaleza ooppekko yaa aaththanaassi booththa maa7oza maa7izi xeellishe de7eesikko; isththappe gundda baggara kaameekka deesiko; heysa kaamezankka payzuwan coraththida asykka gonggezan kiyi oththizi kaa7ishinne guppishe de7oosonakko.

dalga katamazi beettishe deeskko hayssa katamaza gaattazanikka poqe keettazi kaamezinne dzumma zumma kaame ogezi beettishe diesikko issi baggara qasseka kaame ogeza giigissishe dizaynne medhishe dizayssi beettishe deessikko isisaganka asasika himettishe deesekko

Horophila denbazani payzon corii diza asati issi bolla eqqi ootizi ista ga istika afrika gaathan diza bandirazikka bettishe diizizikko heyssa horophileza matanezikka door aabi aamete heyssika soophiya kawozi issi paranjezaza kushe hoykqizi bishe dizaysekko.

keettaza gaattazani heyssika keehi gita keethtaza gaattazn woykko pooqeza gaattazani paydonchoro diza asath iza giddonka ishinne micishe dideyssakko heyssi asatikka gaamo dunguzasa maha7i wothidinne ista misilezan denthizazikka iza xafonka dizessekko

Ketha gathazani keeh dakgi utiza medosaza ashozi desko, ashozika kaqetid utidesko, ashoza asiy mikon asa nas wolqanne dumma dummaba go'izaysako. Haysi ashozika kaqeti utidi desko, hesika go'ako.

Tophiya kawa huphe kawa iza suntaykka oone giza gidikko dtra aabi aymede gidi xesetizayssi eqqizi xeellish he dizesekko izappe dhoqo gidi yeteba biruth mengiste yexenau yegizayssi amarathora xaafeth yootizaysekko.

Pyzon corizi diza gisi asay guuthazay booththa apelaza maa'idi issi diran eqqi wothtizi ista sinthan dida ciishshaza oykkizinne miicishenne kayse idesekko izappe dhoqu gizi orophulezikka bishe didesekko hayssi orophulezikka topheppe garsanne topheppe kare kiyanas goyizessekko.

Haaththa gongezani haaththa bolla efishe diza asati bettishe deetekko. Isstika paydon coridi haaththa gongeza bolla bishe dessikko hayssi asatetikka indezu asay adde asayinne dumma dumma asay gongezan bishe dessikko isstappe gundze baggarakka woykko haaththappe gunde baggaraka bochchekka bettesekko.

Ketha gathazan issi adezi issi indoza silkeza oykid besishe desko. Ist diza dizika bootha meran dizaysi desko. Iza gathanka korontezika xompetishe desko. Hays asazika xelanaska keeh lo'iza asako isti.

Ketha gathazan patdon coriza gita asati issipetethan hasayishe e tobishe de'etesiko. Ista gathan info asay adde asayka deesiko ista gaathazani duma duma mishas oyki uttidinne hasayishe e tobishe deesiko. Haysika keetha gaathazaniko.

kehe gita keeththa gaattazani payzan curis dizasi eqqi ooththidi uthi wothidi hemettishenne dumma dumma oothtishe dizaytakko ista gaattazankka oydzdzu addi asati sinthaydi eqqi ootizakko ista gatanka nam7ati karetha mayza issoy qasseka booththa mayzaysa

Issi addezi maderekezan eqqidi asa na'asi hasayishe dizessikko. Hayssi addeza sinthani madirekezani payduwan coridi diza qaala coshintazi izi adezi hayssa bolla haasayishe de'eskko Ikka izi haasayiza miishaza dhoqu oothiza miishshakko hessi.

keehi githa pooqe keeththa gattazan korontezi dholqishe dizayssikka betishe didesikko hayssi pooqezikka booththaza miishappe kedhetidasikko heyssa pooqeza gattazanka asazinne dzumma dzumma miishasikka beetti she didessikko heyssika xeellanas shammanas bayzanas go'izayssakko

Kaame paytuza birsh shedizadesi betishe deezikko hayssi addezikka ogeza payeteta naagiza addezakko iza suntayka polisewu teggis xeeetidezekko iza kaameza sintazana kaameza laaggiza addesikka eqqizi heyssa poolisezikka oos shedidesekko

Duma duma assayi gamo dunuguza mayi utidayisi mataza buccidi qachi wothidayisi banitta kushen oyiqi othizayissa, sarrotetha nagidda assati initappe ekishini duma dumaba othishe deyesi.

Ketha gidozan keehippe ord utida sarotetha nangizayt sarotetha nagiza apalaza may utida 5 gidid uti itizako. Haysika dere gathan diza metoza birshanasinne sarotetha darsanas uti utida sarotetha nagiza asatakko .istika keeh lo'zako.

keehi jalga keeththa gatthazan dubbushishe diza asay betishe deesekko hayssi atazikka sarotetta naagiza asa geesti xeetetidahessekko ista xaphonikka keeh jalgi wotteti gamo dunguzay diza apilaysiikka mitha bollan woykko keeththa bolla kaqeth wotizayssi betishe dizersekko

Ketaza gatazan hesika madireka malizaysan 2 asat eqi utidesko. Issoy Ade asa 2thoy Ade asako. Hays adezika karetha mayoza mayid hasa'ashe Desko. 2tho indiyaka ba kushe dhoqu othada waraqataza oykada hasa'ashe dawusko. Izippe guye bagara Africa dere bandiraz betishe de'esko.

key dalga bessazani duulatishe diza kawo oosanchati heyssika daanatika beettishe deessekko heyssika dumma dumma metoza birshanasi duulatishe deesekko heysta asa gattazanikka timirteza kawozi hicciza suntayka profeser biraanu nagga gidi xessiyaikka dedessekko

Kehi dalge asay hessika gisathi uttiza asay paydan corizi issi bolle shiiqi wootidi zembazani heessika wora gaaththazan diza hedzenba medhizinne puute tokushe diyayssakko heyssa asa gaathtazankka tophiya dugeha deresi kawo gididaysse xilahoonekka puteza oyqi oottidisekko tokkonas.

Issi izi eqqada xeella shudasukko izakka keehi lo'ata dadasukko izippe ushacha baggarakka tophe bandiresikka didesekko hayssi naazikka xeelliza gidikko keeh lo'iza indzu asakko izakka macaasaxaan daanasokko xeellisa wode

toopheza kawozi iza sunthayka oone geeteth giikko doktore aabi aymete gidi xeeteezekko izikka be kusheza qalam7i ootizi eqqizi miixishi desekko izappe gundze baggaraka toophe bandirazikka eqqizi deessekko heyssika xeellanas lo7izessekko

Issi artasi uttiza addezi ba oytizane uttizi xeelli she dizaseekko hayssi addezas huphezikka bo7ati she dizayssi bettishe didesekko hayssi addezikka asa gaattan diza metosa haasayisanas asa naa dubbasishenne haasayi she dizayssi malathishe dizaysekko

Keeththa gattazan gamo dere dunguza dizayssa maa'iza asalizinne indzu asay adde asay dizi uthi woththizinne haasayi shenne ka'ishe diesekko istafe sintha baggarakka qumazi mashsha zaara didesekko hayssa qumazakka qanxiza gidikko maanassinne dume duma kaanas goyizessekko.

Nam'u addethi maxaafaza ba xarphe hesazan uthi wottizi oydezan uttizinne ba biirezan oyqizi issi addey ista gaaththani xaafishe dizessokko hayssika dzumma dzumma miisha birshanassinne asa suntha xaafanas goyizessokko izappe gundze baggarakka abbazinne haatazi bettishe dizessokko.

payzon curizi dizasay issi bolla eqqizinne tobi shenne haasayi heetetizekko heyssa asaza gattanikka tophe dzu goha deresi ka7o gidizayssi iza suntayka xelawuney gidayssikka istara eqqe ote dezekko izappe gundze baggarakka cima asasi be uphezan qoophet gamma dunguzeza wotti yooti dezekko

Keeththa gathazin pazon corizi diza daannanch ba kushesa xoqu ooththizi qaala gelishe dizayssakko istika dizay awappe ashshizayssa afilaza bollara woththidinne keeththa gaattan dizayssakko heyssi ataadikka gamo dunguza maa'idi keehi lo'izayssata koyissi.

issi paranda dere azaara tophiya kawozi iza suntayka dtor aabi aame deggizayssi uttizinne izara haasayishenne iza xeellishe deesekko hayssi kawozikka afrka gaaththan dizayssa kawozakko izappe gunde baggaraka gibse bandirasas daanizaykka bettishi deesikko izikka paranjazakko

paydon coduzi dizasay keehi dalgizi zembazan dizayssi issi petethan shikizi bohubeza oyqqidi yeekkishenne keehi gilqizi dizayssi bettishe deesko hayssika asa na hayqqiza gidikko heyssasani asa derezi yeekkisayssi hessa dere wogazakko hayssi

Issi gitta addazi oydezan utidi xeellishe de'essikko izikka kareththa ma'oza maa'i utidesikko izikka xeellishen ke'i lo'izatethakko izappe siinththa baggarakka amaraththora ambasadere diina mufuti geetettidi xeysetizaytakko

madaregazani nam7u osati eqqi ooththizisakko ista gaaththanka issinakka indzo nam7anthoyka addesakko heyssa indzozikka ba haddirza kusezan warqazza oyqaza ushecha kusezan xoqu ooththaza asa naassi qaala gelashezisikko izappe gunde baggarakka afrika dere bandirezikka payzon cori bettizisikko

dumma dumma payzon corizi deeza afrika gaaththan dida dereti issi petithan uttizi topishenne duulatize deesikko ista gaaththazanka tophiya kawo iza suntayka aabi aamede gizaykka ista gaaththazankka didesikko izappe gunde baggaraka tophe bandirazinne dumma dzumma afrika gaththa bandirazi bettishe didesikko

Tamariza keeththa pengezani tamarey paydon corizi eqqidinne xeellishe dizayssakko hayssi tamarizikka saro mera daanizayssa issi petethan tamare maa7o ma7i oottizezikko tamare nayti tamariza gidikko sinthappe toophezanne asaza go7izayssakko.

giyaza gattadan phayizancoris diza asati dzumma dzumma aypenne dzumma zumma kattaza bayzishenne sammishe diyesekko heyssika donoza dzumma dzumma gallazanne dzumma dzumma himatimesikka diyeesekko maa7izykka iza giyan bayzettishe diyesesekko

Paraza ba gongezani caani wottizinne heyssa paraza dumma dzumma miisha tookkizinne ogezan laaggishe diza asati beettishe deessoko heyssa gongeza bollaka dumma dzumma miisha xaanizinne asatikka utti wotezakko istafe gunde baggarakka hemettishe diza asatinne kaamezikka bettizissokko.

Keeththa gaththadan dubbusosheenne duullashiya beeththishe deesikko; issikka keehi githa githa asathi issipetheththan haasayishe deesikko;inddoy deesi,adde deesi,bo7a zaasasikka zeesikko; he asazikka meto asazassi birshshanaassi haasayisheedde tobbisheedde deesikko.

2 besazan hadirsazaninne oshichazan diza misilez betishe de'esko. He's asazika uti utid wombarazanka uti utidays betishe de'esko ,2thozan qase azi beteize gikon Indo asinne Ade asat uti utid maxafeza oykid tobishe dizays betesko.

kasama gattazan diza ogezani kaamezi eqqi utizayssan asi baanassinne yaanas gelishe zizayssakko hayssi kaamezikka issi heerappe nam7antho yeera asa na e panas goydessikko heyssa kaamezaza xaphonikka faysan corizi diza kaamezikka gundze baggara eqqi utizasiko

kaasancha denbazani heyssa kasa xeelliza asasa bessay beettishe deesikko hayssi bessazikka oydezi suutha zaanizayssi giigeti uttizayssan tophe banjiraza oyqizinne guppishenne ka7ise dizay asazi beettishe deesikko hayssa mala kaasanchazikka tophe gaththasane dizayssakko

Issi addezi madarekezan eqqidi qaala coushinta zaba ush haddirsa kusen oyqqidinne hayssa madareze keessa ushecha kushen oyqqidi asa nas haasayishe deesikko izappe gundze baggarakka madarekezan diza warqatikka ismartis zigizayssi ingilizatura xaafeti yootidesikko.

Kaamezi motoriza bolla diza asathinne dzumma dzuma miishezi beettisi deesikko ista xaphonekka poqe keettozikka betisi deesikko hayta kaamezane asi biza gidikko asane ba koyiza bessabaanas go'izayssekko motorezikka laaggiza gidikko lo'izayssekko asanas.

Denbazan heeththas denbaza xaphosan keeththasi dizayssa maa'oza kaqi ooththiidi bayzishe dizayssi betishe disikko hayssa malazikka asi giya kesiizi bayzisessa heera milatizessekko izas xaphonikka saykileza laagishe dizaynne oyqqizi denbazan diza asekka bettishe diisko.

Maata mallatiza kallezan issi inddiezi gella uttadanne hessa kalleza doyada xelashe dawussuko haysi kalezikka awazappe ashanasinne dumma dummaba othanas goizayssako haysa mala kalezaka xommosanchay asay bes guththa wodes go;etizsyssako.

nam7u adzde nayti wora gaaththane eqqeze xeellishe deezikko heyssa naata gaaththazenkka issi naazi be huphishadichidi ba kushesa agilsi wotidi diishesikko heyssi naazikka arsalane maawo heyssikka suutha mala daanizayssa maa7 yootezekko istafe gunde baggarka gama dunguzikka dizesako

Payizon corizi diza asati issi bolla eqqizi desikko ista sintanikka dalga kaaleza issi bolla yeddi ootidinne awazappe aththi shee ba kushshe micishadeskka bettishe didisikko izappe gunde baggarakka payizan corizi diza asatikka eqqi wotidi misile dentishe didisokko.

kehi dembazani heyssika mitha gaathazan kaaleza birsh wottidi heyssa guutha kaalezan dizayssasikka bettishe deesikko heyssa kaaleza gaattazanka diza say baasi guutha wode daanasi xommosancha asay yiidi xelizayzakko istafe gunde baggaraka abbekka deessako

Gongolo gatazi betishe dizaysako haysi gongolozika kehi dalgi wotizaysako hesa gongolo gatazanka paydon c'oridi diza asay hemetishene wombarazan wotishe dizesiko heysika issipetetan ka'anasne issipeteta mintanas diza gongolozako heysika xuma osanchazako.

Gatha kethay kethet uttidaga sintani kalezay dizaysi betishe de'esko haysi kalezika irazappenna awazappe ashanasi megozappeka ashanasi go'iza kalezako izzappe gunde bagaraka kethazika de'izizikoizika dizzy worazanikko

Worazzani hathazi gogiza xaphozani botha mayo assati enittappe guyezani yexishe isiperetha besishe dizesiko ha asatika xelishin xomosanicha assa malatesiko isitape guye baggara worati desiko

Issi nazi kehi gita kaleza gatan utiwotidi xelishe dizaysakko haysi kalezika ira boli duma duma awappe ashizaysakko haysa mala guta wode oge bishe asa madiza kalezakko izipe gunze bagaraka kethika dezaysakko.

Issi mera gidiza maa7otha maa7i woththidi yelaga na7ithi issi bolla eqqi woththizeziko; heysa na7itha gaththanikka kareththa mayo may7izayssa nam7u githa asathi eqquuthizi misile denddishe deskoo; heyssa paydon coreththida yelaga na7ithikka may7iuththiza may7o aazee giikko booththa mayo maayi uththizessikko.

Kehi wora gaththazani kame ogey medhet utidayisa betishe desikko hesa ogeza xaphonikka botha keththazi keththeti uttidiayisaz betidayisakko hayis hayisi kamezikka issiniththo dereppe namaniththo hemeetanasinne asa naa epanas goiza ogekko hayis

wora gaathazani issi naazi ba kusheza ba soosan oyqazanne eqqa oththaza dizasokko hayssa naazikka xeellanas kehy lo'awuthiza geela'o naazakko izakka ba korjeza bazan oyqa oththaza dizasokko izippe gundze baggaraka worazinne bochchezi betiesokko

simintozappey ooseth yootiza ogezi asi hemettizayssakko hessika maatha gaththazin mereti yootosekko heyssa ogeza xaponekka kaaleza woykko afalaza bolla baggara tuchchi wootidinne kuwappe attishenne ka7ishe diza asay bettishe deesakko hei isti dizaykka wordanako

booththa merazappe qexiiza keettaza gaattasani payzon corozi dida asati ba oydezan uttuzi xarphe izatosan ba kuche oykqidi xeellisaza sinthan issi addezi eqqidi ba kushe qalam7e oottadi istas odishe di dessekko heyssi asatitikka ba maxaabazan xaabishe desekko

Payzan cori diiza guuthanayti gita hazaynne dumma dzumma asay payda warqataza kessanaasi suntaza xaabsishenne dzumma dzummaa ooththishe dizayssakko hayssi payzaza kartazakka kesiza gidikko tophe gassazin dzumma dumma bessabidi ba oonatetha bessanas goyza miisheza koys

payzon corisi diza asay dembazani maaran maaran eqqi ooththizi xeellishe deessekko izikka issi tirani addi asay nam7atho dirani qaseka indzo asay deessekko istafe denbag gundze baggarakka worazinne mitazi beettishe dizayssakko heyssi azazikka maadetizaysekko

Fayda karttaza woykko oonatetha waraqaataza kessiza asi xarapheezzan wothi uttidi ba laapitooppezan hessa hessa miisheza oothishe dizayssi beettishe dizayssako.izappe sekki baggarakka issi naaza uttadanne be kusheza oyqqada izakka xeellashe dizayssi go7izayssakko.

Katama dereqatazan ogge dhaphon sunththa xafiza mishsheti bettishe dessiko hessika faydaza kartaza woykko onateththa waraqata kesiza misha asay be sunthths xafetishene hessa faydaza xelishe dizaysako payda kartazika asa goizaysako.

keeththa gaththazani payza worqqasaza kessana diza asay payda warqqasa kesissa addezan tsuufe tsaafishenne dumma dummaba ooththishe dizayssa koo;hayssi payda warqqathi woykko karththazi kessiza gidikko asa oonatetheththaa erissanaassi go7izayssakoo;heyssika toophphe gaththan deesikoo.

Demba bollani paydon coridi diza cima asati maaran maaran eqqi uttidakko istika naxalaza ba bolla ma'idinne ba kushen cikkazaka oyki uttidi ba hupheni gamo dunguzazakka qoofeza wothi uttidi deetesikko. Heyssi asatikka issi bolla xeellishin lo'izasakko.

Keetta gattazani nam7u addati ha suntha xaafishenne maxaafaza oyqi ottizi ba biire zaara ooththishe deesekko ista sintanikka heedzdzu asati eqqi oottizi iza sunthanne dzuma dumaba oothtishe deesekko ista gattanikka indzo asayka adde asayka diesekko

Issi indonyazi xarphezazan diza maxaafasa xaafashenne ba biireza oyqqara ooththa she deesekko izas xaabisiza azadekka issi sinthani uththizinne humbarazan didesekko heyssika oonatetha kessanas warqateza xaafashe deesekko oonatetha warqatezikka tophe gattan go'izessekko.

Demba bessanan maaran maaran eqqi uttiza cima asay indoynne addezi maarazan eqqi ootizi issta sinthan diza sunta xaafidagasi ista suntha xaafishenne dumma dummaba ooththishe deesikko. Hayssika ba oonatetha woraqatiza kessanas hanishe diza issakko.

Payzon corizidida indzu asay cugan cugani issi diran eqqi ootidi xeellishe didesekko izappe suntha baggarakka oonatitha warqaza kessiza mashinezikka beyttishe didesekko istafe gundze baggarakka dzumma dumma katta ayfesi didesekko heyssi kattaayfesikka uuttha geetettizayssakko uuti asanas mahanas goyizayssakko.

Kaasancha dembbazani kaasancha nayti ka7ana hanishe hessa kaasape sinththan issi bolla eqidinne misile dendishe de7eeskko. He esti diza dembazika keehi lo7iza dembbazako. Esttappe sekki bagarakka estta xeeliza asatikka dizayssako hessika lo7izayssako.

issi indozi qaala coshintasa bahaddirsa kuzen oyqaza miicash asas haasiyassi dasekko hayssa mala indozikka beyanas kehi lo7iza indosakko hayssa mala haasayezekka asasi diza metosa birshanassinne dzuma dzuma go7a immanas haasiysh didesakko

kaassancha dembaza bolla dhoqu giizi uttiza oydezani uthi wottidi kaassaza be7iza asati ba kushesa michizi haasayishenne sobishe dideyssakko hayssi asaztikka karethazati booththassinne dummo dumma asatikka dizayssi bettishe dizayssakko hessika lo7izayssakko

kaasa jembazani ka'iza nayti issife ka'ishenne dzuma dzumaba ooththishe dizayssa beettishe deeskko hayssi naytikka nam7antho naa bolla qoho gaththini kaasizayssa adde cillo malatha naass immizayssakko heyssika nay bana teqana mala goyssessekko.

keehi guutha nayti kaasa denbazani isportezanne ooththizenne dumotuma miishaza oothtishe diezekko hayssa naata xabuzananka kuwasezikka beettishe diezekko hayssi guuthaza naytikka isporteza ooththizinne kuwaaseza ka7iza gidikko diccize derethi go7iza nayssa koyise

Issiporteza oththiza asay cima asay gita asaynne inzo asay isporteza ooththtishe de'esikko issta gaththanikka arbaminch dere dunguzo bettizayssa mayi uttidayssakko hyssi isporteza ooththtiza asayikka payateththasinne bolla payateththasi go'izayssii dizayssakko asa nayi oththishe dizayssi

kuwaase kaasanchay lagge nayti kowaase denbazani issi petethan eqqizi mishileda dendize diisheekko istape gunde baggarakka gita aggizazazikka booththa ma7oza ma7idinne eqqizi xeellishe diizeekko istape sintonikka kowaase denbazanikka kowaase diize sekko

woththancha qenenisa beqqelezi heqqizinne miicishe didesikko. izikka booththa maa7oza maa7i uttizesikko. haysi woththanchozikka Tophphezi worqaza ehizayssanne issin tokkidi Tophphe giddon dhoqqu giza guaasi immizayssakko hayssi woothanchozikka keehi lo7izayssakko.

kowaase kaasanchanayti issi bolla eqqidinne xeellishe desikko istika salo daniza meraza ma7oza ma7izinne issi petetan eqqi ootisikko issi dizayka kawaase kaasanchatinbazanekko hayssi kaasanchanaytikka kowaase kayiza gidikko miisha dhoqu gizasa demmizayssekko

kaasancha dimbazani kaasancha nayti kowazeza ka7ishey dizayssakko hayssi kowazezekka xo7u gizayssiayssa baasi ba huphezani dom7anas geezisizayssa goole naagiza adezi heyssa huuphezappe kowaasiza baqqish dizayssi beettishe deesakko istafe gunde magara kaasa xeellizaskka betishi deesako

kaasancha dembazan issi naazi ba kushiza micidi woxishe deesikko isti kayizaykka kuwaasizakko heyssa kaasancha dembazara sekezanka payzon coridi dizaasay eqqi oothtidi heyssako haasazakka beyishe deesikko heyssi naazikka goolle paydisiza danizaysako

keeththa gaattazani ba kushesa xoku ooththizinne minthizinne asa beshshise diza yalaganayti beettis zonokko hayssika keehi ordizinne ba kusheza beshishe diza asati beettishe diesokko hayssa mala asatikka isporteza ooththiza asa mislatisayskko xellishenee

kaasancha dembazan kaasancha nayti kuwaseza ka7ishe dizayssi bettishe deezekko istika yelaga naytakko hayssa mala kaashshancha yelaga nayti diccidi asa nasi dho7u giza gowa immizayssekko istika tophe gaaththan diza naytha milasizayssakko hessika kuwasezakko

Kuwhaase zembazani kaasancha nayti qoomettidi woxxi sheddiyesekko hayssi naytikka gooleza paydisiza daanis esekko istika issi bolla qoometi wottidi keehi ufayti xezenne guppi sheddiyesekko istafe gunde baggaraka bootta mishi bettiza hessekko.

kasancha nayti eqq utidi xellishe desekko heyssika manchester yunytize kaaththanatharanne liberpule kaasanathi nam'atikka ananizayssi asa erisishe didesekko, heyssa naytizikka issoykka kune geetettez nam'atosikka berjil baynda geetetti dezekko

maxaafazi dumma dumma merazani eqqi ootidesikko heyssika maatha madathiza merayssi suutha malathiza merayssi saro medatsiza merayssi heyssa maxaafazikka dzumma dzummasi issi bolla eqqi otidesikko heyssi maxaafazikka suntha asaga xaafanas go7izayssakko hissikka ista giddon dizesiko

Madireekeza sinththa waraqate oyqqi uttisinne misile dentishe dizayssazi beettishe dizayssako. Hayssi waraqatezikka gooba asasi imettiza miishshezakko. Hayssikka Afrika kom itophphiya gizayssi inglizeththora xaafeti uttideskko. Issi qasse booththa ma'o ma'i uttides.

Kushe satezi kaqeti utidi boxishe dizayisi betesiko hayis satezi wode qodanasanne duma duma goa madizayisa wode payodida gidiko asi be osso duma duma besa bidi othanasine qamnaza wontiza shakanas go'iasako hayisi

hayta suuthizayssi karetazi beettishi deesikko hayssi haytazikka huphe zaara nam7u hayta zamotizayssi karxizinne beetisiii disikko hayssi hayta suusazikka woykko hayta zammoti si syiyzaykka math wode tophe gaatha galissa ooratha miishezakkoysi

Golliis ta gizayssi xaafeth uththidesekko izikka ingilizatora xaafeth uthidesekko izappe sintha baggarka talbizhine daaniza miishesikka didesekko hayssika izi baariza gidikko talbizhine zagiyeedhisanassinne dume duma ba ooththanas go7iza mashineza koys

Kehi gita hataza haysika dalga hatazan hatha gongezi asa efishe dizasi betishe disiko hesa gongeza gathazanka kehi coriza asatika duma duma detishe diza mishazika dishe desko haysa hatha gongezi bishe disaysa besesiko

Katama gaatazan diza dalga ogezani kaamezi bishe dzumma dzumma miisha be gongozani xooki wotizi efishe deezikko heyssa miishaza bollakka issiyadezi utthi oti deezikko heyssa dalga ogezanikka payzon coris diza kaamezi bishe yiishe dizayssi bettishe deesizekko.

Ye transport minister giizayssi amaaraththooranne inggilizaththoora qassikka tsafeththiuththizayssi beeththiize zeysikko; ha isikka kaametha pilgganaassinne kaametha methotha birshshanaassi diiza ministerethako; ha izi maabara toophphe gaththan deesikko.

Kaatama gaththazanii kaamezi dizayssa payddon beettishe de'esikko payddon coriddi diza kaamezikka asa naza issi bessappe nam'anththo bessaza eepanas go'izayssakko hessa kaameza bessanikka payddon cooridi diza adde asanne indi asay kaameza eeqidi kaameza xellishe dizayssi bettishe de'esikko

ooratha kaamizi eqqi oottizasikko hayssi kaamezikka karetha kaamezakko izappe gundze baggarakka suutha malatizayssi karetha malasizayssi dumma dumma kaamezikka eqqi ootozasikko hayssi kaamezikka asa naaza dumma dumma miishaza issi bessafe nam7antho essaefanas goyizassekko

shuchchappe gidizi medhethi uttiza ogezani issi naazi motoreza laaggish yize deesikko izi dizaykka katama gaatta giddonakko heyssa mala ogekka shuchchafe medhethi zeesikko heyssi katamazikka dzumma dumma keeththinne asi kaame dzumma dumma miishi bettishe didesikko heyssan

kaame zayteza kaamezaane duuqishe diza asati beettishe diessikko istafe gundze baggarakka payzoncorizi diza so kaamezi bettishe didesekko hayssi kaameza zaytazikka kaamezi issi bessappe nam7anto bessa himettanas shenne duma dumma bessa baanas goyza zayteza koysi

Payzon coorizi diza oge xaphoni payzon coorizi diza kaamezi bettishe dezakko hayssi kaamezikka keehi kitha kaamezakko heyssa kaameza xaphozankka nam'u nam7u asati eqqi ooththizasakko hayssi kaamezikka issi dereppe nam'ato zere asa naa efanas go7izayssakko oyssi.

Baaburezi ba ogezaara he metishe dizayssakko hayssi kaame gitsa kaamezikka biresazappenne dzume dumabappe medhetizayssakko hayssa mala kaamezikka talgasa woykko payzonjorodi dizaasa issi dereppe nam'anto zere efanas go7izayssakko hayssi kaamezi.

Kasama gattazan dalga woge dizayssan payzon coror diza baasezi woykko kaamezi bishe dizaysekko hayssi kaamezikka koronteza kaameza gizayssakko hayssa mala kaamezikka payzon coror diza asa issi zereppe nam7antho zere7efanas go7iza kaamezaysakoesi

Issi addezi nam7antu addezi qaala coshinthaza toonaso shiishshi utizin oychishenne zaarishe dizayssakko izappe gundze baggarakka kaamezinne biitta sidduma dzuma miishazi beettishe diesakko hayssi addezikka nam7anto addezsa oychizayssasi haazayishenne tobishe dizayssakko.

Biittazan kexxetishe deiiza keththezi de'eskko haysikka biittaza bokkidi birattaza issi bolla diriddine xaaxi waxxidi biitazan woththi uttideskko hessika simminttonne dumma dumma giddiko poqqe keththa woyko giita keththa gettetizayssako.

Keeththa gattazani soas heyssika azinazi macazothinne nam'u nayti katta mishenne ka'ishe dizayssakko heyssi addezikka buddenaza oykqizi banaytas immishenne mitha ayfekka iza sinthan woththizi mizishe dizaysakko istika keeththa gattan dizaysako.

Kehi dala kethazi poqezi c'itan c'itan dizaysi betishe dizesiko heysi poqezika asa na'i danasinne duma dumaba zal'anas othanasi aqanas pe'anas go'za poqe ketazako izappe gunze bagaraka boshezan dizaysi worazi betishe dizeziko.

keeththa gaattazani heedzdzu induzi eqqizinne haasayshidesekko istafe sinta baggar dizazi xarphiezazani maxaafasikka didesikko haattazikka didesikko isti i izeykka keeththa gaattazanakko heyssika xeellanasi asanas keehi lo7iza kiittazakko isti diize

simmintozappenne shuchchezappe kexxethiza keettazi keehi booththa meray dizayssa xeellanashka lo7iza keethtazi beettishe deesekko hayssa mala keeththazikka kasama gaaththazan dizayssekko hayssa mala keetazikka irezappe athanassenne asi ba dewa daanasi go7iza keetazakko heys.

Kasama gaatazan ogezan diiza kaamezi payzan coruzi deesikko hessa kaamezappeka gundze baggara keeththi keedhettishe diza keeththazi heyssika poqe keeththazi beettishe deesikko heyssi poqe keeththazikka keehi dalga miisha keedhetisinne duma dumaappe keedhettiza keethtazizakko.

Jalga katama keethazi beettishe deesikko heyssika poqe keeththazakko dumma dumma miishazi mithazi kaame ogezinne dumma dumma shi dizayssi beettishe deezikko hayssa mala keeththazaykka asi daanassinne dumma dummaba zal'anas go'iza katamazakko heyssikka

Keeththa gattani paydonchorisi diza asay issi bolla tobushenne dzuulashishe dizesikko istika eqqi wottidasikko heyssi asazikka keehi gita gitsa asazisakko hayssa malatazikka tophe gattan ziza metoza birshanassi issi petethan eqqizaysi asa naa go'izayssakko.

Keehi gita poqe keettazi beetti shi deezikko hayssi poqe keettazi asa nayiddanas maanas uyanas aqanas peeanassinne zal'anas go'iza pooqe keethtazakko hayssa mala keetazikka gammo dere heeranekka issi wodethani biyates koyssa mala keethtaza.

Issi indozi bootta ma'aza ma'aza ba huupheza birshaza yedzdza ottazanne qumaza be kushen oyqaza asa mizananedazizi bettishesekko hayssi qumazikka asa naas maanasinne dumo dummoba ooththanas goydasekko izipfe gundze baggarakka jabana zigessikka tukazi dizayssi beettishe didesekko.

Paydon c'ora gidizza keehi nayththi keththa gaththan tamarisheninne ba korojossa ba zokkon oyikidi yedhdhishe dizaysakko isttappe sinthe bagara dumma dumma misilethikka sa'aletizzi biththa bollanikka dizaysakko.

Issi bo'a addezi stamareza paacishe dizayssi beetishi deesekko haysseti paaceshe yeddi atemazeykka ba kushen maxaapa oykkizi biireras apiyedidessekko ista sintanka issi bo'a astamarezikka eqqi ooti deesekko paacezi asa nas go7izessekko.

maxappe keththazani payddon coridi diiza tamare nayti nababishe dizayssi betishshe de'essikko hayssa tamariza gaththazanikka issi indoo nayezii ba maxaafeza do'adda nababashe dizayssakko maxaafa nabisyagidikko erazikka shamettizayssakko hayssikka tamareza natas goyisessakko

Tamariza guutha nayti timerte keetazeni dumme dumma ka'iza miichishe bolla kiishenne miicishe guppishe dizaysakko izappe gunde baggarakka poqe keetazikka bettishe dideskko guutha nayti tamariza gidikko era shammidi sinthappe dereza go7iza naysthakkohyssikka tamariza.

Mithappe kexi sheti diza keettasi beettishe desekko hayssa mala keetazikka payzon coriri diza mitazi issi bolla mismarezaara sho'etiza gidikko issi bolla asa nay daanassenne heessazan wurqashi cajjisiza gitikko goyzesekko izappe golle baggarakka qorqorezikka izas irateqqana didesekko.

Kehi dalga kiita gattazani paaccezan diza asati beettishe deesekko hayssi atatizikka istaza miisha nabishenne ba kushenko hessa biireza oyqqi ooththizi hessa paaceza oothtishe diesekko paacezi asa naa isikifleppe nam'antho kopeley aathtanas go7iza miishazakko.

Keehi dalgga keeththezani kaa7ishene guppishe dizayssa be7ashe dayssiko ha asatika inddonne addetako. cima asayine uti utidesiko

Thimirththazazani maxaafatha oykkidi biirathaara paaceza ooththishe dizayssi beeththishe de7eesikoo; hayssi paacezikka asa na7i issi boothappe nam7aththo bessa aaththanaassi go7izayssakoo; kifileppe kifile aaththanaassikka go7iza paacezakkoo; haysa mala paacezikka asa na7aa go7izaysakoo.

Tamareza nayti tamareza mawu issi petethan zaaniza misistizayssa maa'i wotizinne haattazi bombazani goggizayssa kusheza metishe disekko hayssi haattazikka asanay kushe meetizi hargezappe aththanassinne dumma dummaba mecanassine uyanas go7iza hatezakko.

Tamare nayti maxaafaza nawubishenne dzumma dumma ba erishe dizayssakko istika tamariza maa'oza issipetethan dizayssa maraza maa'ith uttizasako tamarizi tamariza gidikko era shemmanassinne sinthappe tophe gattan diza metozabirshanas goyidayssakko.

timirte keeththa pengezi bettishi didessikko haysi pengezikka biretazappe shuchchezappenne simmintosappe oosetiza bageze izappe xoqu gizayssa topphe banjirezikka dizaysikko izappe sintha baggarakka qur quturoza axxerezikka dizaysikko izappe gunde baggara tamariza keeththazinne duma duma kamezikka eqqi ottizayssekko.

Yelaga nati issi mala daaniza ma7oza maa7i ooththi dsekko hayssi nayssikka tamariza naytha milatizessekko hayssika yelaganaythzakko issi bolla kaa7ishe goppishenne dumma dummaba oothtishe diza yelaganayti bettishe deesekko hayssi nayssikka keeh lo7izakko.

Ogeza medhishenne bokishe diza kamezi hesa bitaza epiza kame bollan bitaza gongezani c,anishe dizayisako hayisika tokiza gidiko ogeza medhanashine kamezas gigiza ogeza medhishe dizayisako

ogezani ba kushe qaloma7i wathtizi woykko ba kushe merqizi wothtizi issi bolla haasayi shenay tobishe dizayssaykka beettishe deesikko izappe gunde baggarakka hiza ogezanka kamezikka dieskko heyssi ogezikka dizay wora gattanadakko heyssika asi xeellana solo izayssako worazi

Katama dere gathtazani ogeza medhishe diza kaamezinne ogeza bookkishenne heyssa bookkizayssa biittaza eyssenne efishesh diza kaamezikka bettishe deezikko ista xaphonikka zarphe medhizayssa kibezikka dizeseekko hayssika dildiyezikka asa go7izayssakko,

Ogeza medhishenne ogeza gigisishe diza issi kamezi beetishe deesiko haysi kaamezika want ha wozanan dalga ogeza oothidine asanasi imiza kamezako haysa mala kaamezika kehi wolqara dizaysako haysika dalga misheza ekizaysako.

Issi addezi eqqi woottizinne ba kushe qurum'u wottizinne haasayishe didezikko hayssi addezikka dumma dummaba asanas go'iza ba haasayishe diezikko izapfe gundze baggarakka ogezara indzo asaynne adde asay emetishe dizayssi bettishe dideyssekko

ogezi ooththishe dizayssanne kaamizi hessa ogeza bookkishenne medhishe dizayssi beetishe deezikko hayssi ogezikka wora gaththazani beetishe deezikko heyssa ogezankka payzancoriz dizasay bishenne yishe heyssa ogezakka kaamezara medhishe dizayssi beetishe dizesekko

Issi yaadazi bootta mawoza daanizazi dunguza sama7izinne bopphen qoppheza kottizinne bomba wodhdhiza haattaza uyishenne metishe dizayssakko hayssi haattazikka asa nas keehi go7izayssakko fa izan cor diza asay iza xaphanoykka metishenne uyishe dizayssi bettessakko.

Haththa tubbozi hessika biiratazappe oththetiza tubbozi keththa gaththan dizaysi betishe dessiko hayssi tubbozika haththi coo mella bessan gukena malla teqqanasinne haththa lo'ottetha naganas go'izayssako hessika.

Paydon corattiza adde asay indo asay keehi gita asay ba huphezan bootha qoobe woththi dizaysi bombappe wodhdhiza haaththa meeettishe dizayssanne dumma dummà ootho oothishe dizaysako ,hayssi haaththazi uyanassinne bolla meecetanasi go7iza haaththako.

Dunguzata mayi utidi diza asayi issi bolla eqid utidi , yarakanezan hathaza bombazan diqizaysanne be kusheza mecishe diza asayi beetishe de'esko. Hathey asa nata uyanasi, medosata ushanasi mayoza mecanasi madiza mashizako.

Payduwan coraththiza daanna asathi bombbazappe goggiza haaththaza meeththishenne uyishe dizayssi beeththishe deesikoo; hayssi asathikka be hupheni gaammo dungguzay diza qopheza woththizinne issippetheththan haaththaa uyishenne kaa7ishe deesikoo; isththape gundde baggaarakka payduwan coridi diza gaammo qophe diza dunguzakka beeththishe deesikoo.

Haththi shiiqqi uuttiza simminttoppe oosetti uuttiza keththazi betishe de'esikko hayssi mala keththazikka haaththazi shiiqqiza gidikko dumma dummaso eepanas go'izayssakko hayssikka haththa gishiza gidikko asanayinne dumma dumma miishsha heyssa haaththezappe go'oettizaykko hessappe gundde baggarakka bochekka bettizayssakko

siminthoppenne shuchchappenne qorqoroppe dumma dumma kehetiza keetazi kahi lo7i woothidi beetishe didesikko hayssi keettazikka asi daanassinne dzumma dzumma miisheza iza gaatha gelsanas go7iza keethazakko hayssa mala keethazikka gamo dere eran didesikko

issi indzonayzi asa sinthazan eqqa ottazanne bombazan jarkaneza oyqqawottaza haattaza duqashi deyayssokko hayssi haattazikka hessa jarkanezan juqiza gidikko asa nay uyanassinne dzumme dzuma meecanass dozoza ushshanassinne kehi dhoqu giza gua immiza haattaza ko hays

simintoppenne shuchchazappe keexethiza keeththazi eqqi ootizsikko hayssi keeththazikka asi daanassinne dzuma duma ooththanas goyizaysakko izapfe gundze baggarakka hessa keeththaza nay emetishe dizayssi deesikko heyssikka ogezakko hemetishe diasi izappe guye baggara mithizikka dizasikko

kehi gita haatta tumbozi ziran ziran uleti uttizayssi bettishe desakko heyssa haatta tumboza xaphanekana shuchcha keellizikka bettishe dezikko seke baggara qasseka tumboza xaphani asa nayti eqqi oottizi payzon cori didayssakko hayssika haattazi gukkenna mala issi diran baanas goyizaysi tumbozakko

Simintoza keethazi dhoqu ooththizi keetetti uttizayssi bettishi deesikko heyssa keeththazappeka haattaza tumbuzikka kiyizayssi beettishi deesikko hayssi haattazikka asa nay u yanassinne dzumme dzumma bamme doosa ushshanassinne dozota ushshii dichchanas go'izayssakko hayssi haattazikka haattaza gishisayza keeththa misayssi seesikko.

Guuttanayti issi cigan uthi utidi bombazappe wodhdhiza haattaza kushiza metishi deesakko hayssika hargeppe tiqqanassinne ba kushessa geeshsanas go7iza haattazakko hatthi asa nas kehi dhoquiza go7a immiza miishezakko doozikka iza uyiza gidikko ciirezakko.

indu asatinne addi asati issi jiran uthi ottizi bombafe wodhdhizataza kushe metishe didayssi beettishe dideekko hayssi haattazikka asa nay meethanassinne jumma dzumma miishaza ushshanassinne baassi go7ethanas go7iza haathtazakko izikka booththa ma7ozamma i uttiza asati metishe didesekko